<hesitation> <hesitation> eyyi joni sa ari to banggal interprétation a heeɓi hen famamuya a ari a daari a witti dow e less a ari bo para* a witti bon wonko hokkatuma ko ma hokkuma famamuya wa*

ene wodi

eyyi eyyi

beele leggal gal ene hissa

gati <hesitation> onoon kon <hesitation> docteur leɗɗe